Aba n'abaana bato noshusha oti bari nka omu kibiina. Nindeeba noshusha n'ekibiina ahabwokuba nindeeba bari aha ntebe za desiki babiri nibareeba kunuya omuntu owaabeire aine kamera ahi yabeire ari.